Minninna dubbu saada:-minninna dubbu saadaatti yineemmotti minenna gobba hee'dhannore ikitana minni saada mine calla heedhanoreetti goba saada kayinni goba heedhannori dubboho babaxino dariga goba heedhannore goba galitannore baala goba sadaati yinanni

Owaantete yineemmorichi miturichira lawishshu gede adhinuummoro ikkiha ikkiro gashootuni uyinannittanna ama'note widooni uyinannitta ikkittara dandiittano, tini owaante heerase lowo geeshsha hagiirsisinoenna tashshi assitinoe yaate

Supperimaarkeettete mirteeti yineemmoti babbaxxitino garinni heeshshonke woyeessate kaa'litannonkete. Kuni supperimaarkeettete mirte heerase ane lowo geeshsha hagiirsiisinoe. Lowe geeshshano tashshi assitinoe. Konni daafira heerase tashshi assitaate yaate.

daganna maatete yineemmoti mitteenni heedhannore ikkitanna dagate yineemmo manni gamba yee mittu quchumi giddo heerannoreeti maatete yineemmoti kayinni mittu mini giddo calla heedhannota maatete yineemmo danchummase mitteenni heerate.

Borrote udunneeti yineemmohu manchi beetti qaalunni ikko babbaxxeyoorinni sayiisa dandaannokkiricho borrotenni borreessine sayinseemmo doogo borrote yineemmo borrote uduunnichi tenne borro borreessate lowontanni tashshi assanno

Hara Manchi beetti hara ikkitanna layenkiti tirose kayiinni manchi beetti galannoha hoowire galannoha baalanka haraho yineemmo konnira hara lame tiro afirinoho yaate daa"atanote yineemmoti kayiinni manchi beetti babbbaxxino darginni babbaxxinore la"ate hare daa"atannota daa"ataanote yine woshshinanni

Sumudaho yineemmohu babbaxino darganna, babbaxino ayimmate egenshishsha egensiissanni hedo giddo mitto ikke babbaxino garinni gabbankeranna babbaxitino gobbara umise umise ayimma egensiissate horonsi'nanni sumudati konni daafira lowo geeshsha hagiirsiisanonna tashshi assano.

Sumudaho yineemmohu babbaxitino gobbara umiseha uuyiinoonniseha ikkanna babbaxitewo gobbara babbaxewo garihu sumudu heerannose umise umiseha ikkinohu,,, hagiirssisannoenna tashshi assitanno korkaatino gobbasiha ayiimmasi egensiisaaha ikkino daafira.

Biifisate yaa babbaxxino garinni babbxxinore loosate lawishshaho goowinkera wodhineemmore babbaxewo daraga loosatenni afi'neemmore baala biifisate yine woshshinanni, konni daafira biifa lowo geeshsha tashshi assitannota ikkite ane hagiirsiissinoe.

Baxxino uduunnicho yineemmohu mini giddono ikko mini gobbaannino ikkara dandaanno kuni uduunnichi babbaxxeyo dani uduunnichi babbaxxeyoricho worate kaa'lanno konnira babbayo uduunnichi heera lowo geeshsha hagiirsiissannonna tashshi assitannoe yaate

Giwirinnaho yineemmohu gobankera babaxitino horo murotenni ii saadatenni babaxino garinni manchi beettira horo aatenni afaminoha ikanna giwirinnu heerasinni lowo geeshsha hagidhoommo lowo geeshshano tashshi yiinoe konnira giwirinnu hasiissanno

Politikaho yineemmohu mite gobbara mittoricho lawisiinse mittoricho ku'le masinanni doogo politikaho yineemmo. politiku gobbankera dancha looso loosate afamanoha ikkirono lowo mannira horo aateni afamanoha ikke leellanno

Daganna maate yineemmori mittu mini giddo heedhannori maate ikkitanna dagate yineemmori kayinni gobba ikkitara dandiitanno babbaxinore baala gamba assine dagate yine woshshineemmo lamentihu badooshshise kiirote badooshshe ikkanno

Giwirinahho yineemohu Babbaxino looso muro babbaxitinota gati kaasho kaasatenni gati looso loosatenni manichi beetira owaanite aatenni afaminoha ikke heeshonikera lowo qarra shaashatenni afaminoha giwirinahho yine woshineemo

odoote yineemmoti mittu manchi babbaxxinore sayisannota odoote yineemmo mittuwiinni mittowa coyi'noyire mittowa massine kullanni woyite hatti odoo mittu daqiiqinni wolewa taraabbino sa'ino yaa dandiineemmo odoo heerasenni hagiidhoommo.

Muro gobbankera babbaxxitino horo uytanni afantanno tini murote yineemmoti fooliineemmote babbaxxeewo garinni fooliineemmota dancha foole afi'neeemmohu murotenni sagale afi'neemmohu murotenniti muro hee'rasenni lowo geeshsha hagiidhoommo tashshi yiinoe

Kuni hijaaraho yineemmohu anera heerasinni hagiirsiisinoe. korkaatuno babbaxewo darga heere, saadate qaaqquulleho jajjabaho mannaho qarra iillisha dandaanno daafira kuni hijaari dihagiirsiisinoe konnira kuni hijaari hoogoommero tashshi yaannoe.

Gobbankera babbaxitinori adawu agaraano heedhanno. kuri adawu agaraanooti yineemmori babbaxinoha adawubmanchi beetiira iillannokki gede gargartannore baalanka adawu agaraanooti yine woshshinanni. adawu agaraano heeransayi kaeehunni lowo geeshsha hagiidhoommo.

babbaxxino dani uduunneeti yineemmowoyite babbaxxino darga heera dandaannoha ikke babbaxxino uduunni babbaxxino darga heeratenni babbaxxino loosonna babbaxxino uduunne amadatenni babbaxxino loosooti amadannohu.

Hayyona budeho yineemmohu hayyote yineemmoti manchi beetti ilamanni woyi ilami woyiite adhe coyeeratenni babbaxxeyo budinni adhe fulinota hayyote yineemmo babbaxxiteyo ogimmanni budeho yineemmohu kayeenni mitte gobbara woye mittu manchira uyinoonnisiha mini kainoha budeho yineemmo

Boohaarranni mereershaati yineemmohu babbaxinoricho boohaaratenni babbaxewo gainni assanni mannu heeshshosi heerate ikkewo darga mare yanna saayiisate kooye mereershsha yine woshshinanni. boohaarranni mereershshi hasiisanno.

Adawu agaraanooti yineemmori, kuri adawu agaraano babbaxewooha gobbankera adawu babbaxewo mannira iillannokki gede gargartannore adawu agaraanooti yineemmo kuriuu heeransanni kainohunni ani lowo geshsha hagiidhoommo.

Poletikaho yineemmohu babbaxxitino hedo babbaxxino garinni mannaho sayinseemmo doogonna manna mannuywa qolle goshoonsheemmo hayyo giddo mitto ikke poletiku kuni heeshshote heerate hasiisannohonna tashshi assannoho yaate ane baxisaa"e

Owaantete yineemmoti babbaxitino mannira woyi babbaxitino garinni woyi giwirunniha ikka dandaano gashshootuni ikka dandaano ,babbaxinorira uyineemmotta owaantete yineemmo kaa'lo assineemmo kaa'lo baalla owaantete yineemmo

Daganna maate yineemmoti, dagate yineemmoti mitte gobba giddo heedhaare ikkitara dandiitanno. maatete yineemmoti kaayiinni mittu mini giddo calla mitteenni gamba yite heedhannore wo'mankanni maatete yineemmo. maatenna daga mitteenni heeransanni lowo geeshsha hagiirsiissanno tashshi assitanno.

Faashinete yineemmoti manchi beetti babbaxitino doogonni harunsa dandaannota ikkite tini faashine babbaxino manchiwiinni babbaxino manniwa sa'anno lowobmannita heeshshosi godo'litanno faashine heeraseni ani lowo geeshsha dadilloommo lowo geeshsha dinaadoommose yaate.

Seesaho yineemmo woyte mittoricho seensanni woyte biifinoricho biifeyorii biifanno darga la'ne wodhineemmo hayyo seesaho yine woshshineemmo konni daafira seesu heera lowo geeshsha manchi beetti heeshsho woyyeessitanno

bununna sagalete mine yineemmori lamunku manchi beetti yanna sayiisate woyi saga'late ofolle babbaxewo garinni godo'latenni sayiisa dandaanno doogga giddo mitte ikkitanna lamunku manchi beettira horo aate afantinoreeti kuni xa bununnasagalete mini manchi beettira hasiisannoreeti.

Maashinubba manchi beettira lowo qarra tira dandiitannohura tini maashinubba daggunkunni manchi beetti heeshshosi lowontanni woyyeessino daafira tini maashinubba heerasenni ka"inohunni lowo geeshsha hagidhoommo lowo geeshsha tashshi yiino"e

haraho yineemmohu mitto gallanni mine haraho yineemmo daa''ataanote yineemmori kayiinni babbaxitino darginni babbaxinoricho la''ate daggannoreeti daramate yineemmori kayiinni babbaxewo qarrinni mitte gobbanni wole gobba harate.

Hayyonna budeho yinneemmohu, babbaxeyo manni gobbasira gobbasi giddo heere assanorenna, gobbasi giddo heere anjimasinni kayise adhe lophanore ikkanna, budeho yinneemmohu kayinni manchu heeshshosira ii'i babbaxino garinni loosanoricho heere dandano

Supirimaarketete mirteti yinneemmoti manchi beetti heeshsho aana lowo qarra abbittano yee dihedeemmo tini supirimaariketete yinneemmoti manchi beetti heeshsho woyyeessate afattanotta ikkittanna ise heerasenni lowo geeshsha tashshi yiinoe.

Sagalete yinneemoti manchi beettira babbaxino garini wolqa aateni babbaxino looso loosano woyte manchi beettira heeshsho woyyeessate kaa'littanotta ikkite afantinote konni daafira sagale heera lowo geeshsha tashshi assittanonna lowontanni hagiirsiisanoe yaate ane.

Egenishiishaho yineemohu woraqatunii ikko afuunii borotennii sayisa danidiineemore baalanikkanni egenishiishaho yineemo egenishiisha mannu afuunni kula hooganore baala hatto asse sayisara koi'iiwini saysara danidaano

Seensilleho yineemmohu manchi beettira heeshshosi heerate dancha gede ikkannosi gede assannore baala seensilleho yineemmo konni daafira seensillu heera hagiirsiissannonna tashshi assitanno seensillu yanna adhannoha ikkirono tashshi assanno

Hodhishshaho yinneemmohu heeshshonkera lowo geeshsha kaa'lo aanoha ikkanna mannu babbaxino bayichinni babbaxino darga tarawate horonsiranorichi giddo mitto ikke babbaxeyorini horonsira dandaano lawishshaho saadate giddoni faraddo'o lawinore harreo lawinore horonsira dandaano.

Mininna biirote uduune yinneemmohu ,mini uduune mini giddo calla horonsi'neemmoho ,biirote uduuni kayinni biirote giddo horonsi'neemmoho konnira daafira lamunku uduunichi babbaxino darga horonsirateni afaminoreti. babbaxeyo darga babbaxino garini horonsi'neemmo.

daddaloho yineemmohu manchi beetti heeshshosi woyyeessirate assannoha ikkanna kuni daddali hidhanna hiramate widira hige gaamamanno hidhatenna hiramate assinannita womaashsha afirate assinannita assoote baalanka daddaloho yine woshshinanni.

Daddaloho yineemohu hidhatena hidhamate gariha ikkiha ikkirono babbaxewo garinni mannu heeshosi daafira babbaxewo garinni heeshosi danicha looso loose heerate assannoha ikkiro lowo geesha danichu garii loonsumoha ikkiro lopho abbanoha ikke lowo geya hagirisiisanno